* ma bismila to noddata

oɗon jiiɗi faatato walla ɗum ɗo ɗum walla makka o

e guesse mon jardiŋaji ɗi kaadi quoi <noise> d'accord wadde <hesitation> a nani namdal ngal <laughs> dieynaba <noise> <breath>

<hesitation> awdidi henna Aprostar woni poudre o beele ko haɗi tan koye gawri diin walla ala kamɓe koɓe reemoɓe maaro koɓe reemoɓe guesse <hesitation> koɓe reemoɓe ilna woni maname gurnadi gurnadidi woni maayo ngo

<hesitation> ɗeɗo gueɗe foof ɓe namdi nder henna koy 3396665 ƴetten hay sinno ko nedɗo goto <breath>

<hesitation> ne gassa taw won * kono non en ƴewat tan mussidɗo assalam o ƴetti o ɓoccitima meɗen <breath> ƴetten nedɗo goto garten e jaabuji ɗi henna

assalamu aleykum
malekum salam <noise>
<breath> inde ma e yettode ma
kire e jaam seydi SY
bissimila ma ɓamtu dande ma Aminata Ba bissimilla
mi salminiɓe mi juurimaɓe kamɓe foof
kamɓe foof ɓe calmitimama Ba bissimila
minne kimin reemoɓe sardiŋŋaji,
bissimila
min pudɗi wadde popiŋeruji guila jooni pour somin gawa komin guidato sakkude hademin hade , hade amen awde <hesitation> ɗum ɗo ɗum

jooni min namdimi holko sakkate hade hade min wadde ɗum
d'accord
jaarama
<breath> moƴƴi namdal makko <hesitation> ko namdal bangal fayida sono sen pewndri <laughs> namdal ngal woni moƴƴi moƴƴi ɗon henna namdal ngal ƴetten oɗo nedɗo goto ƴettu <smacks lips> <hesitation> min garta assalamalekum <clears throat>
maleykum salam
eyyi ustu radio ma go kalden
o ko Adama diallo
eyyi ceerno Adama fass noddata ustu radio ma ngo seeɗa
faas noddanmi
eyyi bissimila Adama
minenne min somin caarji gawri di wontata tan ko wade di moƴat kayri foof

ala somin coŋi hamin gayni min mbaɗe paabi

trés, bien to ɗo kaadi ko mowtirdu
eyyi min ni ɗum ne kaadi ne waɗi min caɗele
gonga <breath>
moƴu ngu ne waɗi min caɗele
<breath> moƴƴi wadde <noise> Aprostar * ko fewte traitement awɗele ko awate joni joni oɗo gooƴa muɗum ko coñadidi artirama e galle holko hisnata coñadidi henna guila mooƴu ngu tampinani ɗum henna ɗo ko namdal debbajo namni koto ganddal <hesitation> pipiñere o ko wayno guesse sewo sewoji ɗi sona reeme ene joogui ko biiyaten ko mbaɗen hen doorde fumier ji jidani ɗum ko halɗitinde leydidi henna beele ina jotodiri e kisnal awdidi donc aɗa joogui namde nana yessoma <laughs> <clears throat> moni hen foof jaaboɗa <clears throat> mbawen yeƴnude ɗum <clears throat> e waktu o henna

<clears throat> won emission mo dadɗuno ɗen less ko on addaniɓe woni source de débat mo ganduɗa henna <hesitation> bissimilla

Yaya La

<hesitation> <hesitation> ,gonga

ndeysan

amine amine, amine

actuellement ko kalten ko <clears throat> y a une machine ɗon ɗo Diandioly

<hesitation> <hesitation> min padoya kaadi ilam godɗam garoyojam

ɓuri ɓattade ko Kanel kono non henna <hesitation> gam walliddemo <hesitation> kanko Yaya La <hesitation> o wima hay sinno ko laɗeɗe ilani <noise> gurdani mayo go ne wodi <breath> paleɗe

ɓe joogo kala nokku no foti <clears throat> ee kala mo teskiɗon oɗo ko deemowo omo ii i <hesitation> ɗum woni gura makko dokkemo paquet tel o ñamata o yarata so ari non o wiye ayi guel ɗo paquet tel non ko guel woni affaire o kala mona sooda sa yeehi jeere biɗoma ne joogui ɗum foof hollanima ko way ni foof wi wona gonga holto dañete <hesitation> koo ko systéme de communiction mo ganduɗa henna <clears throat> kanko so hebno ɗumen joni kanko waji o omo wawi ɗumininde <clears throat> namdal ngal ganduɗa henna ɓe ganduɗa kañum en goni ɓebi Aprostar bele kañum ko gawri tan herori walla ala

eyyi

<clears throat> donc sen pami tan famminde yimɓeɓe henna Aprostar wiya ko awdi kala ko wiyate awdi heddi non ko holno gollirta ɗum ɗon ko nawata kiloji nayyi an ene anda bassalle tamande muɗum ko nawata holno ƴettirta ɗum ɗum ko méthode

ɗum kaadi jomum en <hesitation> yo battu hakkile parceque ɗum ko hunde wadde fayida est ,ce ,que aɗa wawi artude seɗa parceque ,c'est trés important en jawtata ɗon henna Aprostar o henna hay sinno a addi massiŋaji ɗi henna kañum wondanono mais to banggal sewo sewoji ɗi henna <hesitation> e tawa en gaddani maaro ene joogui traitement <hesitation> est, ce ,que aɗa wawi artude seɗa <hesitation> no fannu paquet to so ari holno wɗi holno footi kiloji o waɗata traité